The distance wey pesin dey waka come hospito or clinic fit affect how dem go fit get good health care Especially pipu wey dey inside-inside village or area wey no grt better road or enough doctors For many villages, hospito far well-well Some pipu go need waka for like two to three hours for leg, before them go even see one clinic Dis kind long journey fit make pesin no quick go hospito when sickness start Instead, dem go try manage am with agbo or chemist medicine And that one fit make sickness worse For example, if pikin get malaria, and dem no carry am quick go hospito e fit turn to convulsion Convulsion na when pikin go fit fall for ground, and he go dey comot foam for mouth and the pikin go even die Another problem na say transport no dey easy, if pesin need okada or moto to go hospito and road bad or rain fall everywhere Dem no fit even move atall, for some area no moto or okada dey pass atall and to carry and to carry sick pesin go hospital na wahala Pregnant woman wey wan born fit suffer well if e be sey clinic far By the time wey she go reach hospito she fit don weak or the pikin fit don get problem Some pipu for village go say hospito dey to far maku just pray or use agbo But some sickness need quick injection or drip And if dem no get am quick bodi go worse Some fit even die for something wey small treatment for hospital fit solve Distance also dey affect how dem dey do follow up For example, if doctor say make pesin come back after three days to check how im body dey do Some pipu no go come because of transport wahala or the waka long So dem go stop treatment halfway and sickness go come back stronger Because of distance many pipu no dey even no say dem get health issue Some never do test in dia life Pesin fit get high blood pressure or diabetes and no go no because hospito far and test no dey village So dem dey live with silent sickness wey go later cause bigger problem Another effect be say pipu go dey put mind for traditional way of borni pikin or go native doctor because dem dey nearby Some of dis pipu no get proper traini And dem fit make mistake For example, if woman dey born and baby turn head wrongly Only train doctor fit help But if na traditional pesin dey handle am e fit lead the pikin and the mama to die

Birth control implant na one small stick like matches stick wey doctor dey put under woman skin mostly na for hand to stop woman from carin belle The full name be implant Na one kind of family planning The medicine wey dey inside na hormone wey dem dey call progestin, e dey work well well And if e stay for woman for a long time the thing go dey come outside Dis hormone dey help woman from carin belle in plenty ways First, the hormone go stop woman body from bringing egg every month Normally, woman dey bring egg once every month And if man sperm join that egg belle don enter don enter be dat But when woman get implant the hormone go tell her bodi make egg no come atall If no egg come out, belle no go fit come The second thing wey the hormone dey do be say, the hormone go make the water, water wey dey for the private part wey we dey cervical mucus thik like okro too When dis liquid thick, e go hard to make sperm waka go meet the egg Even if man release sperm during knacking, sperm no go fit pass the thik liquid wey meet go meet the egg The third way be say, the implant go change the inside of woman belle That place wey pikin dey grow, so even if sperm manage go join the egg, the egg no go fit stay or grow The inside go dey too tin and e no go gree hold the egg Dis implant fit work for three to five years Depending on the way wey the woman wan choose E dey work well-well na almost sure be say the thing no dey fail Nurse or doctor go fit help put am under woman skin with small injection e no too pain and e dey very quick If woman later wan born pikin, she fit go hospito make doctor comot the implant and her body go begun begin to dey work normal again after some time Belle fit enter fast once dem comot am Some woman fit see small wahala like light blood or dem no go see their period for some time or their bodi go dey change mood but e no go too serious and e go stop with time